Umurima urimwo ibiterwa vy'ibigori hamwe n'ahantu abantu bagiye barahonyora bagomba kurengana, hamwe n'ibiti vy'ibigazi. Ivyo bigazi bikaba bivamwo amamesa.

Ububiko bw'imipfuko irenga mirongo itatu iyo mifuko irimwo ibintu iyo mifuko ikaba ifise ibara ryera hamwe n'ibara ry'urwatsi rusi inyuma yaho, naho akaba hari igitambara gifise ibara ry'ubururu hejuru, naho akaba hari amabati ari kubiti.

Umurima munini cane urimwo amashurwe yeze, ayo mashurwe akaba afise imitumba afise ibara ry'ugwatsi rubisi, ayo mashurwe akaba afise ibara ryera ahandi naho akaba afise ibara ry'umuhondo.

Umugabo ari mu murima w'ibigori umurima munini cane inyuma yiwe hakaba hariho umusozi w'ibiti birebire uwo mugabo akaba yambaye umupira hamwe nipantaro, umupira ufise ibara ryera hamwe nibara ryirabura hamwe nirindi bara ritukura.

Ibiseke bibiri bivyibushe vyarimwo ibiharage vyinshi cane, ku rutaro n'aho hariko ibindi ibiharage umugore yariko aratoragura, uyo mugore akaba yambaye igitenge c'ubururu hama impande yiwe n'aho hari imifuko.

Ingerugere yari mushamba ririmwo ivyatsu vyinshi ikaba yo kiriruka hana ciratsimba igiti gikaso cirabura uyo ngerugere ukaba ekise amaso yirabura hamwe n'amahembe yirabura hamwe nibinono ise ibara rirabura.